Poletikaho yaa mitte gobbara galtoomise gara ikkanna kunino galtoomise gari massagonna bayiiriidi seeri harinshote loosooti.

sumudaho yineemmo woyiite mitte gobbara ayiimmase xawishsha ikkanna mittu manchira kayiinni ha'nurimmasiha isiha mayiimmasinna akatasi xawisanno malaateeti.

hodhishaho yineemohu yanannihanna budu hodhishsha ikkanna budu hodhishshaati yaa gaango farashsho gaala ikkanna yanate hodhishshi kayiinni kameela xoqixoqe wolootuno konne lawannoreeti

boohaarranni mereersha yaa mannu qalbesi hagiirsiisate babbaxinorichi illete la'nannirichi afuunni coyii'nannirichinni mannu hedo buqqeesi tashshi assate assate assannorichooti.